Biqiltoota kan jannu egaa lubbu qabeeyyiiwwan yeroo baay'ee namoonni jaalala isaanii ibsachuudhaaf yookiin miira isaanii ibsachuuf itti fayyadamaniidha. Fakkeenyaaf hiriyyoonni yeroo baay'ee biqiltoota yookiin immoo abaaboo walii kennu. Kunisimmoo miira jaalalaa walitti ibsuudhaaf kanitti fayyadaman keessaa issa tokkodha.

Oduu kan jennu namoonni haalatti dubbii isaani itti dabarfatan yookn miira isaanii gadda gammachuu isaanii wantoota biyyattii kesatti ta'aa jiruu yookiin wantoota wayitaawaa ta'ee kan ittiin dabarfannu keessa oduun isa tokkodha. Kunisi wantoota dubbifaman irra caalaa wantoota dhaggeeffanne irraa hubachuu yookn immoo odeeffanno irra argachuu dandeenyudha.